Laam, lii laami lokho la bu dooreh, bu amm buul bu mak chi digah bi, amm yenen buul yu ndaw, yu worre njarri borr yii, buul bu mak bi nju tek kor chi kaw morsoh bu wekh.

jigeen bu amm kaaraw bu gudaa teh lehtu.

Iiiy haleh yu gorr yui joh nganteh, nju ngi daw, contan nen, nju ngi sol iiiy yereh yu vertah, kawass yu vertah, kii leh ngi sol daalah bu nehteh, kehleh ngi sol daalah bu wekh.

Ay Goor ak jigeen yu taxaw si birr ndoh nyee lee gi sol mbaxana yu xonxa nyee lee gi sol mbaxana yu blue nyi lee gi sega kenen ka gi sega tiyeh botale ndox nyu geh ree.

waanyj bu am bagassi yuu weeah.

haleh bujigeen bu sol roba bu hougka, nyew harr behna boor bi, roba bi behna loho la amm .

Kehitu tasseh kai hibaar yi nyungi binda ak binda bu honha , nyillehgi tahaw joheh ganaw bena gorr rangi soll simish bu weahh deffchi lu vert teh di dohh di dem .

Jateex togux yu xohaah, tokuuh kayeeh yaa keex honha , si birr wajj la nekaax makeex kess tabulex wajj , di kess asettex si kaaw tabulbi .

kankurang bunyew takka ce lehl.

Ayii nasaran, nyungi dirri sen wolisyi. Diko dugal si bus bii, famelni denyi wonyiko, denj nyowon wakans di wonyiku fim neka nii, kuneka ngi teyeh wolisam diko...

Daali carax yu tilim ,yu ñuul. Yii dafa melni boroom daf ko soloon duga ci potopoto geena, ñoow tekko. Waay daala bi dafa melni dafa dog ci benn boor.

Lii motor gehleh gehleh la, gehleh gehleh bu wekh, dafa ehbb aiiy bagass dilen yobu dilen eendi, maangy gis bebe chi ganawam, gisna yenen njaari gigain.

ay goor ak jigeen yu keex kontan ag sen lohox si koow sol sen short yu wertax jegeen gu sol short kenen keex kalawu

Kii dafa tedue chi kaw lal, tarlal tankam yii, dafa melni dafa gaahnju cii tankah, mungy bandass tankam bii, tok jaakarlo ak waangh bii.

Li defal katex yonni laah, nu keeh soteeh heer yu honha, gamiyon bakeh tedeh pur masex lekoh si yonbi, ponoh yu null yu mak la gamiyon b em.

Li mungeh woneh tableau bu neka chi kaw yon bi, njing fa def kanami njeeti rewi Gambia adama barrow, amm iiy gorr yu takhaw chi ron tableau bi, sol sen mbuba yu wekh, mu am iiy oortoh yu neka sen ganaw.

Booli ebbeh bo hamneh lehki Gambian la, deff ce nyambi, lu foroh etc.

Jarah yu gul , yu telem, nug kooh teek si suff si koww tapett bu gul , jarahi dal dafa melni borom masoon mokoh moom, kudoon legaay , legaay yi masoon.

Jigeni nasaran mungi tahaw si sufu tabla, tabla bi nyun fa benda yifi ecole cha farafene. Jigen bangi sol mbuba bu blue wacheh karawam bi.

Keitu tass kaii khibarr yii, nungy am binda bu njull bu honha, dii wohneh njiiti rewi gambie bii adama barrow sol mbahanah bu njull, ak njiiti election lii bii mungy sol mbahanah bu dormi taal ak mbuba dormi taal.

Haleh bu gorr bu sol mbuba bu wekh ak short bu wekh, contan dii siingh, oubi lokhom yii, njungeh woneh ku hess Ku neki chi ganawam sol lu wekh ak kenen ku sol lu honha ak tubeiy bu njul.

Haleh yuu goor yuu sol gown di graduate.

dewwu bunj deydef ce karawu.

Li aye jassit len, aye jassit yu tedda. Doggon chi dohh bu verta, dohh bi dafa tilim ba verta. Sen yarami yeppa ngi anda ak verta, verta! Bang lee topa, nyu ngi jaru si ron tanj bi.

Magi giss tatee gooi boi bu maag ak lu rron lu neeteh di woneh nagg bi.

Juroomi domi buleet ak pompiter bun tass defar soss bu xonxa ak bu weex.

yerefrok bu goor bu ñuul am poos ci kanam baat bi ñu ko xala laal ak woñ bu weex poss ci tami chatt bi ñu ko laal ak woñ yu weex.

Jiti rewi Gambia Adama Barrow mungi tahawak bena haleh bu gorr, nyungi waneh aiy ganarr, yu nyoi yarr, ganarr yi, nyungi dorr di rotal aiy nen, nyungi dorr di nen aiy nen yu weakh.

Veermehsen ak souce ndawal